Wannan hoto yana nuna wata gona mai ciyayi tare da layuka na iri da aka shuka da girma wanda ke nuna matakin farko na cigaban amfanin gona. Ƙananun tsiru suna fitowa daga ƙasa wanda ke nuna nasarar germination. Ana shuka iri a cikin jeri mai kyau da tsari wanda zai bada damar yin ban ruwa mai inganci da dashe mai inganci haka zalika da girbi mai inganci. Ƙasar tana bayyana mai dausayi kuma tana da kyau sosai sannan tana tallafawa wajen cigaban shuka mai kyau da lafiya. Hoton na iya kwatanta nauʼukan amfanin gona ne da yawa wanda yake wanda ya ke haɓɓaka bambance bambance da daidaiton muhalli sannan yana ƙunshe da tsarika masu kyau. da kuma matakai daban daban na girma wanda ke nuna yadda tsarin cigaban shuka ke gudana. Wannan hoto yana wakiltar farko wani sabon yanayin girma sannan yana nuna kulawar da manoma ke sadaukarwa da shi saboda amfanin gona, idan an yi laʼakari da wannan hoto an shuka wannan shuka ne a cikin tsari wanda ke nuna nasara ta germination sannan kuma akwai tsari mai kyau wanda zai ba da damar yin ban ruwa mai inganci sannan kuma in aka samu a kai ban ruwa mai inganci in aka tafi a kan haka za a samu girbi mai kyau. Wannan hoto ya nuna yadda manomin ya bada himma da kuma kulawa ta wajen shuka da ban ruwa a wajen wannan noma.

Ina ganin hoton gona da tractor wanda mutum ne a cikin wannan tracter. Tracter abin hawa ne da ake amfani da shi wajen noma kamar noma da gurbin amfanin noma, kayan aiki ne na yau da kullum da ake amfani da su a cikin gona da habbaka inganci na aiki. Amfanin farko na tracter, ana amfani da wannan tracter dan karya kasa ana shirya ta dan shuka. wannan yana taimakawa wajen sassauta kasa da cire ciyayi da iska a kasa sannan ana iya sanya tracter domin shuka ko kuma shuka iri, wanda ke bawa manoma damar shuka iri a daidai zurfin da suka saita tracter. Tractoci na iya sarrafa nau'o'in ban ruwa kamar yayyafa ruwa da rarrabawa ga amfanin gona sannan ana iya amfani da tractoci wajen jigilar kaya masu nauyi kamar kayan aiki da kuma kayan amfanin gona a kan Ana iya sanya tractoci da injin yanke ciyawa da ake yi kamar a wannan hoto Idan ka tsaya sosai ka lura za ka gani wannan tracter tana yanke wadannan ciyayi ne da suka bushe domin zuba sabon shuka da kuma iri wanda zai ba da damar su fito su yi kyau. Sannan kuma tractoci na iya sarrafa kayan girbi da kayan girbe girbe sannan kuma suna iya ana iya amfani da tracter dan kula da kunyoyin gona da share filaye da kuma kawar da tarkace kamar dai a wannan hoto.

wannan hoto yana nuna wani zakara fari da ja wanda yake tsaye a wani fili tare da wasu sauran kaji a bayansa wannan zakara yana da manyan fikafikai masu launin fari da ruwan ɗorawa tare da ƙumbaja mai girma wanda ke nu wanda ke kan kansa irin sa yana da tsananin haske alamar jagoranci ga sauran kaji a bayansa ana iya ganin wasu kaji masu launin ruwan ƙasa da fari suna zagaye cikin pili wanda ke nuna cewa su kaji ne da ake kiwo a pili wannan yana nuni da cewa ana kiwonsu ne a waje ba cikin keji ba pilin yana da ciyayi da ƙasa mai launin ruwan ɗorawa alama ce ta wurin da ake iya kiwon kaji cikin yanayi mai kyau wannan hoto yana iya wakiltar ciwon kaji ta hanyar gargajiya ko kiwon kaji mai inganci da akeyi a pilaye zakaran dake tsaye a gaba yana iya kasancewa jagoran sauran kajin wanda ke da alhakin kare su daga hatsarori da kuma jan hankalin su idan an samu abinci hakan hakanan hoton yana da kyau a fannin haske da kwalliya inda rana ke haskaka jikin kajin musamman zakaran dake gaba wanda hakan ya ƙara masa ƙyalli da kyau wannan na iya zama hoto da aka ɗauka don nuna kyan kaji da kuma matsayinsu a wani ɓangare na nazarin kiwo hoton yana iya wakiltar kiwon kaji na gargajiya ko na zamani inda kaji ke yawo cikin ƴanci suna cin abinci na halittu da kuma su ma samun iska mai kyau hakanan zakaran dake gaban yana iya zama jagoran sauran kajin wanda ke kare su daga jan da jan hankalinsu zuwa wurare da ke da abinci gaba ɗaya wannan hoto yana nuna mahimmancin kiwon kaji da yanayin rayuwarsu a waje yana kuma iya zama misali ne yadda ake kiwon kaji a gonaki ko wuraren kiwon zamani sannan iya bada mahimmancin yana nuna mahimmancin kiwon kaji da yanayin rayuwarsu yana kuma iya za yana kuma iya zama misali na kiwon kaji don abinci ko kasuwanci?

Wannan hoto, yana nuna wani katafaren ɗakin kiwon kaji na zamaːni, wanda ke ɗauke da dubban kaji fari masu ƙumba jaː, kajin sun cika ɗakin gaba ɗaya, kuma ana iya ganin tsaːrin kiwon su, da aka tanada domin kiwon zamaːni. A hotan, ana iya hango dubban kaji farare, masu launi jaː a fuskokin su. Wannan yana nuna cewa, wannan katafaren wurin kiwon kaji yana da kyaun hali, wajan kiwon kaji da yawa a lokaci guda. A tsakkiyar hoton, ana iya hango bututun ruwa, da na abinci da aka jera a ɗakin. Waɗan nan bututu, suna baiwa kaji abinci da ruwa cikin sauƙi, domin hana su yin cinkoso wajan neman abinci. Ana iya ganin cewa, tsarin yana da kyau, domin yana tabbatr da cewa ko wani kaza, na samun abinci da ruwa. Wannan ɗakin, yana ɗauke da fitillu masu haske, wanda ke nuna cewa ana amfani da wutan lantarki, domin bada haske ga kajin. Wannan hasken, yana taimakawa wajan bunƙasa girman kajin, cikin ƙanƙanin lokaci. Ana iya ganin wannan wuri da iska mai kyau, domin hana ƙazanta, da kuma ka re kajin daga cututtuka. Ana iya shirya kajin a fili, ba tare da keji ba, alama ce ta tsarin kiwo da wurare masu yawa. Inganta girman kaji sabida abinci da ruwa, samar da abinci da ruwa suna samawa ko wani kaji su girma cikin sauƙi. Sannan, wannan irin kiwo, yana da matuƙar amfani a fannin kasuwanci, musamman domin samar da kaji don cin abinci, ko samar da ƙwai. Wannan yana nufin, ana iya samun amfanin kasuwanci cikin sauri. Wannan ke waɗan da ke kiwon kaji a irin wannan hanya, na iya samun riba mai yawa, saboda kaji da yawa suna girma a lokaci guda. Tsarin yana buƙatar kulawa sosai, musamman wajan tsaftace da sarrafa abinci, domin hana cututtuka. Wannan hoto yana nuna ingancin tsarin kiwon kaji na zamaːni, da ake amfani dashi a gonaki da dama na kasuwanci. Tsarin tsarin yana da matuƙar amfani wajan samar da kaji cikin sauri, tare da rage yawan wajan yawan wajajen kula da su. Wannan shine dalilin da yasa, yawancin masu kiwo ke amfani da irin wannan ɗakin, domin bunƙasa kasuwancin su.

Wannan hoto, yana nuna wasu kayan amfanin gona, da ake siyarwa a kasuwa ko wurinbaje koli. Ana iya ganin abubuwa uku masu muhimmanci, a cikin wannan ƙatoton kwando, da aka shirya cikin kyawawan launuka. A gefen hagu, akwai dogayen kayan lambu, da suka kama da cucumber, A tsakiya, akwai wasu korayen wake, wa'yanda suka yi kama da masara. A bayan kwandon, akwai tubers, irinsu dakalin hausa, ko kuma dankalin turawa. Ana iya lura, cewa an shirya wannan kayan abincin cikin kwandopn katako, wanda ke nuna cewa, wannan zai iya zama kasuwar gargajiya, ko wani wurin baje koli, na kayan amfanin gona. Ana iya amfani da launika dabam-dabam, don raba nauikan kayan abinci, wanda ke taimakawa wajen jawo hankalin masusaya, da kuma inganta kyawun wuri, Wannan hoto yana iya wakiltar tsarin gargajiya, da ake sayar da kayan abinci kai tsaye, daga manoma zuwa masu amfani. Yana nuna yadda aka adana kayan abinci, cikin kwanduna da tabbatar da tsabta, da sauƙin sarrarafa su. Hakanan yana iya zama wani yanki na bikin harvest festival, ko wata kasuwa da ake sayar da kayayyakin gona, na gida. Yana kuma nuna irin muhimmancin kayan abinci, da ake nomawa a wasu yankunan wanda ke taimakwa wajen bunƙasa tattalin arziƙin manoma. KAsuwanniirin wannan na taimakawa, wajen rage asara, saboda kayan abinci, na kalwa hannu masu amfanin kai tsaye, na kaiwa hannun masu afanin kai tsaye, ba tare da wuce ba tare da wucewa ta hanyar masu rarrabawa da yawa ba. Wannan hoton yana wakiltar kyawawan tsarin cinikayyar kayan abinci a kasuwar gargajiya. Inda ake sayar da kayan lambu, wake, da tubers, irin su dankalin turawa da dankalin hausa, ana iya amfani ana iya fahimtar cewa yana nuna muhimmancin noma, kasuwanci da kuma infgancin adana kayan abinci a cikin al'umma.

Wannan hoto yana iya nuna wani mutum mi fararen kaya tsaye a cikin gona, da ya bayyana kamar filin alkama. Yana cikin halin kwanciyar hankal;i da jin daɗi, hannunsa a buɗe kuma yana kallon sama kamar yana jin daɗin iska, ko kuma yana godewa Allah don albarkar da yake kewaye da shi. Wannan filin yana cike da amfanin gona mai ɗaunin zinariya, wanda ke nuna cewa an kus lokacin girbi ko kuma amfanin gonar ya riga ya nuna balagarsa. An ɗauki hotonn a sararin samaniya mai haske, wanda yake nuna yanayi mai kyau da dacewar lokacin girbi. Mutumin yana sanye da fararen kaya wanda zai iya nuna, tsabta, kwanciyar hankali, ko kuma alama, ta albarka, ga godiya ga Allah. Yana da yanayin natsuwa da annanshuwa, yana buɗe hannunsa kmar yana jin daɗin nasara, ko albarkar da gonarsa ta samu. Wannan hali yana iya nuna godiya ga Allah ko jin daɗin aikin da yayi a gonar. Hoton yana nuna muhimmancin noma da girbi a rayuwar mutane musamman m,anoman da ke dogaro da gonaki dfon rayuwa, yanayin mutumin yan nuna alamar godiya da farinciki, wanda zai iya danganta ga girbi, da ya samu. Yana iya nuna yadda mutumin yake jin daɗin rayuwa a muhalli mai kyau, ba tare da damuwa ba. Wannan hoto yana iya zama wakilcin yadda manoma, manoma ke jin daɗi sakamakon wahalarsu bayan watanni na aiki a gona. Hakanan yana iya wakilitar wani biki, ko lokacin da ake gudanarwa don albarkar da aka samu a kakar girbi. A wasu al'adun irin wannan yanayi, yana nuna darajar noma, da kuma gudunmawar da ake bayarwa a wurin ci gaba da wanzar, da wanzuwar al'umma. Wannan hoton, yana da, ma'ana mai zurfi, a fannin noma, godiya da kwanciyar hankali, yana wakiltar farin ciki da jindaɗin rayuwa a cikin albarkar da noma ke bayarwa, kuma yana nuna yadda noma ke da muhimmanci a cikin rayuwar ɗan adam.

Wannan hoto yana nuna wani matashi yana dasa bishiya a cikin ƙasa. Hoton yana nuna wani muhalli mai cike da kore wanda ke cewa wurin yana da kyau ga shuka da kiyayewa ga muhalli. Ana iya ganin shuke shuke da bishiyoyi a bango wanda ke nuna cewa ana iya kasancewa a cikin gonan shuka ko wani wurin da ake ƙoƙarin dasa bishiyoyi ana ƙoƙarin kare muhalli. Mutumin yana sanye da riga mai launin shuɗi da wando mai launin baƙi yana mai da hankali sosai kan dasa bishiyar yana durƙushe yana tabbatar da cewa shukar tana da kyau kuma tana iya samun tushe mai kyau a ƙasa. Haka yana kulawa da jajircewa wajen shuka bishiyar domin cigaban muhalli, hoton yana nuna ƙoƙarin kare muhalli ta hanyan shuka bishiyoyi wanda ke taimakawa wajen rage ɗumamar yanayi da kare ƙasar daga rugujewa. Wannan yana nuna yadda mutane ke yin ƙoƙari wajen shuka bishiyoyi ko gonakin amfanin gona dan kare albarkacin ƙasa. Hoton yana nuna wani Shiri na dasa bishiyoyi wanda ke inganta yanayi da raya ƙasa. Shukokin bishiyu na da muhimmanci wajen samar da iska mai tsafta da kare muhalli daga zaizayar ƙasa da sauran illoli na lalacewar yanayi Hakan yana wakiltar mutane wajen raya ƙasa ta hanyar noma da shuka dan amfanin gaba. A wasu wuraren ana dasa bishiyu dan samar da ingantattun itatuwa bishiyoyi ko dan inganta korewar muhalli. Wannan hoto yana nuna muhimmanci aikin noma da kula da muhalli, mutumin yana wakiltar kokarin gyara da kare duniyarmu ta hanyan shuka bishiyoyi wanda ke taimakawa wajen raje sauyin yanayi samar da iska mai tsafta da kuma inganta lafiyar ƙasa, hoton yana nuni da irin gudunmuwar da kowane mutum ke bayarwa dan kiyaye yanayi da kuma kare muhalli.

wannan hoto yana nuna wata mace tana zaune aci kin gonar kayan lambu tana sanye da kaya masu ruwan ƙasa da rawaya tare da ɗan kwali me launi iri ɗaya yana nuna cewa tana cikin aikin noma ko gyaran shuka matar tana murmushi wanda ke nuna jin daɗinta da aikin da take akwai kore kore abayanta wanda ke nuna cewan rurin na da kyau da shuka gonar da take ciki tanada tsiri tsiri da alama kayan lambu ne ana iya gani bishiyu a nesa wanda ke nuna cewan gonar tana cikin yankin da ake da ɗan ƙurewar daji hoton yana nuna mahimmancin noma musamman noma na kayan lambu wanda ke samarda abinci da kuma sana a ga mutane murmushinta yana nuna cewan tanajin daɗin aikinta da takeyi wanda ke nuna mahimmancin koƙarin da manoma keyi wajan samar da abinci hoton yana nuna rawa da mata ke takawa a aikin noma da buaƙatar tattalin arziki noman kayan lambu yanada matuƙar amfani wajan samar da abinci me lafiya rage yinwa da kuma inganta muhalli hoton yan nuna yadda monoma ke zama wani kyautan yana nuna yanda manoma ke zama wani mahimmin fannin arayuwan al'umma yana wakiltan ƙokarin mata wajan samar da abinci kula da gonaki da kuma rayuwa cikin jin daɗi wannan hotan yana ƙarfafa mahimmancin noma da ki yayewa da muhalli

Wannan hoto yana nuna wata kungiya ta mata masu sanye da hijabi daban-daban kamar ja, rawaya, fari, baki da sauransu tsaye a cikin gonan da ake noma. A gaba akwai wani mutum sanye da riga mai zane da hula mai launin ruwan ƙasa yana bayani ko jagoranci. A tsakiyar hoton akwai wani alaman signboard dauke da rubutu da ke nuna cewa gonan nan na cikin wani shiri na contact demonstration. Wurin yana da yalwan tsirrai da alama ana yin aikin noma a gonar gwaji ko koyarwa. A bayyane yake cewa wurin yana cikin yankin da ake noma musamman kayan amfanin gona kamar wake ko masara. Sararin sama yana da haske yana da haske yana nuna cewa an dauki hoton ne lokacin rana. Hoton yana nuna muhimmanci noma ga alʼumma musamman mata da ke cikin wannan shiri, alamar da ke tsakiya tana nuna cewa wannan gonar wata ce ta wannan gonar wata ce ta gwaji ko koyarwa wanda ke nuna ana baiwa jamaʼa ilmi kan ingantaccen noma. Hoton yana nuna rawar da mata ke nunawa ta fannin noma da kuma muhimmancin su da samar da abinci da cigaban tattalin arziki. Mutumin da ke tsaye a gabansu yana yiwa yana yiwuwa yana bayar da bayani ko jagorantarsu akan sabon tsari wannan hoton yana nuna haɗin guiwar mata da da masana noma wajen inganta noma da haɓaka tattalin arziki. Yana nuna cewa ana baiwa mata horo da ilmi kan noma wanda zai taimaka wajen wadatar da abinci da rage fatara. Wannan nauʼin shirye shirye na compact demonstration yana da matukar amfani wajen ilmantar da jamaʼa kan sabbin hanyoyin noma da samun bunƙasar arziki.

wannan hoto yana nuna ƙananun kazah masu launin ruwan ɗaurawa da wasu masu launin ruwan ƙasa da baki ana iya fahimtar cewa an kiwon tane acikin wuri me kariya gaba ɗaya kajin suna kusantar juna wani lokacin haka yana nufin suna samun ɗimi ko suna cikin gurin shan ruwa ko abinci daga yanayin hoton ya yuwuwa an ɗau keshine a wani guri na kiwon kaji kaman ɗakin raino ƙananun kaji ana iya ganin cewa kajin suna cikin matakin girma wanda ke nuna cewa an haifesu bada daɗewaba kiwon hoton yana nuna kiwon kaji wanda ke zama babbar hayan samun abinci da tattalin arziki ga manoma da masu kiwo hoton yana nuna kaji amatakin farko na rayuwarsu inda suke buƙatar kula sosai kaman samar da ɗumi abinci da ruwa mai tsafta wannan hoto yana nuni da yadda kiwon kaji ke taka muhimmin rawa da samar da nama da kwai wanda ke temakawa wajan wadatar da abinci da bunƙasar tattalin arziki wannan hoto yana wakiltan kiwon kaji wanda yake da mahimmanci wajan samar da abinci da kuma habɓaƙa tattalin arziki kulawa da kaji awannan mataki yanada matiɗƙan mahimmanci dan tarbatar da ci gabansu zuwa manyan kaji da zasu bada riba ga masu kiwon su

Wannan hoto yana nuna tsarin kiwon zamani na alade a cikin rufaffen wuri, a cikin hoton zamu iya gani kananun alade da yawa suna yawo a cikin wani tsari na kiwon zamani akwai na'urorin ciyarwa da shan ruwa masu sarrafa kan su wadanda ake kera su dan saukaka ciyarwa da rage wahalar kulawa, kiwon yana cikin rufaffen gini wanda aka kera dan kare dabbobin daga yanayin waje kamar sanyi zafi ko ruwan sama, ana amfani da kayan ciyarwar na zamani wadanda ke tabbatar da cewa dabbobin suna samun abinci cikin lokacin dai dai abinci a cikin lokacin dai dai, hoton yana nuna yadda ake amfani da fasahar zamani wajen kiwon alade wanda hakan yana da fa'idodi da dama, wannan tsarin yana taimakawa wajen habaka girman alade cikin sauri wanda ke kara yawan nama da ake samu daga kiwo, idan aka kula da tsaftar muhallin da tsarin abincin me kyau yana rage hadarin cututtuka masu yaduwa tsakanin dabbobi, kiwon alade yana da mahimmaci a kasuwanci domin yana samar da nama fata da kuma sauran kayan amfani daga alade, alade suna daya daga cikin manyan hanyar samar da nama a duniya musamman a kasashen da ke cin naman aladen, ana amfani da fatar su wajen kera fata, yayin da kitsen su ke amfani a ma sana'antu na girki kiwon alade yana samar da ribar kufi masu kiwon da sauran ma sana'antun da ke sarrafa alade, yawan taki da ake samu daga alade yana taimakawa wajen noma ta hanyar samar da ingantaccen taki me amfani ga amfanin manoma, dik fa'idodin kiwon alade akwai masu matsaloli da ake fuskanta,, akwai matsalolin da ake fuskanta, alade na iya kamuwa da cututtuka dake yaduwa a cikin sauki, musamman idan ba'a kula da tsaftar muhalli ba, idan ba'a daidai ta fitar da datti ba, yana iya haifar da wari ko gurbata muhalli, kiwon alade yana bukatar abinci me yawa wanda zai ita zama tsada ga masu kiwo a takaice dai wannan hoto yana wakiltar kiwon zamani na alade, wanda ke amfani da fasaha dan inganta kiwo, rage wahalar ciyarwa da tabbatar da tsafta, kiwon alade yana da mahimmaci sosai a tattalin arzikin masu da kuma samar da nama ga ala'ada ga alumna, dik da kalubayen dake fuskanta, kiwon alade yana sa fa'idodi da yawa ga tattalin arziki ga ma sana'antu.

Wannan hoto yana nuna wasu mutane guda biyu a wani yanki da ke da muhalli na ƙauye ko ƙaramin gari mutumin da ke gaba, yana riƙe da wata babbar tarko da ake ampani da ita wajen kama kipi ko wasu dabbobin ruwa mutumi na bayan shi ma yana da irin wannan tarko yana nuna alamar cewa aikin su ne ko suna shirin zuwa kama kipi tarkon da mutanen ke riƙe da shi an kare shi da ƙarpe da kuma igiya mai ƙarpi, wanda hakan ya tabbatar da cewa zai iya riƙe kifaye da yawa ba tare da ya karye ba ana amfani da irin wannan tarko ne musamman a yunkunnan da ake noman kipi ko wuraren da ake kama kipi ta hanyoyin gargajiya tarkon yana tarkon yana da raga mai buɗewa wanda ke ba kipayen damar shiga amma ya hana su fita kipi yana ɗaya daga cikin nau'ikan abinci masu gina jiki domin yana da wadaddatun protein da sauran sinadirai masu kyau na lafiya akwai mutane da dama da ke dogara ga aikin kamin kipi, a matsayin hanyan samin kuɗi da kuma kulawa da iyalin su a wasu yankunnan a na noman kipaye ne a cikin tafkuna domin su girma cikin sauri wanda hakan ke taimakawa wajen bunƙasa kiwo da sayar da kipi a kasuwanni duk fa'idojin da ake samu daga kamin kipi, akwai masu matsaloli da ake tattare da shi idan aka yi amfani da hanyoyin kamin kipin da basu dace ba hakan na iya rage yawan kipin da ke cikin ruwa, wanda ke shapar albarkacin ruwa yawan ampani da tarkuna masu lalacewa cikin ruwa na iya haipar da matsala ga rayuwar ruwa da muhalli baki ɗaya idan ba'a kula da tarko ba zasu iya rabewa ko jawo asarar kipi idan an manta da su cikin ruwa a taƙaice dai, hoton yana nuna wani yanki na rayuwar mutane da ke dogaro ga sana'ar kamin kipi a yankunnan su wannan yana nuna yadda ake ampani da hanyoyi gargajiya da na zamani wajen kamun kipi don samar da abinci da kuma bunƙansar tattalin arziki duk da ƙalubalan da ake tattare da sana'a, har yanzu kamin kipi yana ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin samun abinci da tattalin arziki a yankunna da dama.

Wannan hoto yana nuna wani nau'in yayan itace da ke launin rawaya zuwa ruwan dorawa wanda ya bayyana kamar yana nuna alaman cewa ya nuna sosai ko ya fara bushewa. Ana iya ganin ciyayi da rassan shi duk a bango wanda ya ke nuni da cewa an dauki hoton ne a wajen, mai yiwuwa a gonan da ake nomanta. ƴayan itacen da ake nomanta suna kama da gwanda ko kuma wani irin yayan itace da yayi girma kuma ya fara bushewa watakila yana daga cikin nau'ikan gwanda da ake nomawa a yankunan zafi. Gwanda yana da wadataccen sinadarin vitamin A, C da kuma E Wanda ke taimakawa wajen lafiya da kuma kara karfin garkuwan jiki. A wassu yankunan ana noma gwanda dan sayarwa a kasuwanni wanda ke taimakawa wajen samun kuɗin shiga Ana amfani da gwanda wajen magance matsaalolin narkewan abinci da kuma rage hadarin ciwon zuciya. Ana girbin gwanda ne bayan ya nuna sosai sannan ana sarrafa shi dan cin abinci ko sayarwa. Ana iya busar da shi dan amfani da shi ne dan amfani mai tsawon lokaci. A wassu yankunan ana sarrafa shi zuwa manna ko ruwan gwanda juice domin saukaka amfani da shi. A takaice dai wannan hoto yana nuna nau'in yayan itace mai matukar amfani wanda ke da daraja ta fuskar abinc lafiyai da tattalin arziki. Ana iya sarrafa shi ta hanyoyi da dama kuma yana daya daga cikin amfanin gonan da ke amfani sosai a fannin lafiya ta bangagaren jikin Dan Adam da kuma fadin duniya.

a cikin wannan hoton wani mutum ne mai murmushi yana riƙe da wasu dankulan turawa ko rogo a hannun sa na dama sannan yana riƙe da fatanya a hannun sa na hagu a bayan sa akwai ciyayi da tsiri tsiri wanda ke nuna cewa yana cikin gonar sa ne ko wani fili da ake noman irin waɗannan amfanin gona hoton yana nuna mahimmancin noma da kuma yanda noma ke taimakawa wajen samar da abinci da haɓɓaka tattalin arziƙi mutumin da ke cikin hoton yana nuna farin ciki da gamsuwa wanda ke nuna wanda ke nuni da cewa yana jindaɗin aikin noman sa rogo da dankali na ɗauke da kabohaidiret wanda ke ba wa jiki kuzari ana noman ana noman sa a ƙasashe da dama da siyarwa da sarrafa shi zuwa kayayyakin abinci daban daban ana noman sa a ƙasashe da dama ana dafa shi a lokacin damina ko bazara kuma ana girbe sa bayan watanni shida zuwa goma sha biyu dangane na nau'in amfanin gona yana sanye da riga mai dogon hannu da kuma wando yana da hular da aka ɗaura a kan sa mai yiwuwa domin kare kansa daga rana murmushin na nuna gamsuwa da farin ciki wanda ke iya nufin yana samun girbi me kyau hoton yana bayyana ahh a taƙaice dai wannan hoto yana bayyana mahimmancin noma da aikin gona a matsayin tushen rayuwa da cigaban tattalin arziƙi mutumin da ke cikin hoton yana nuna jajircewan noma wajen samar da abinci da kuma yanda noma ke da mahimmanci a rayuwan ɗan adam

A wannan hoto yana nuna wasu matasa dake aikin noma a wani fili dake ƙasa me launin jajaye matsan suna sanye da wanduna da takalma na roba amma basu saka rigaba wata kila saboda zafi ko dan jin daɗin jiki da yanayin aiki suna amfani da fatanya wajan haƙa ƙasa kuma jikinsu yanaɗauke da gumi alamace ta nuna kwazo da wahalar da suka sha a wajan aiki? yanayin wurin yana nuna fili me ciyayi wanda ke iya zama yanki ne da akayi noman amfanin gona kamar doya masara ko wake hoton yanada kyakywan haske wanda ke nuna cewan an ɗauke shine a rana me haske asama hoton akwai wani rubutu dake bata wata faɗakarwa me yuyuwa yana nuna mahimanci fahimtar abin da mutun ke gani ko karantawa kafin yaɗaki mataki hakan nan akwai wata alama akasuwar hakannan akwai wata alama a ku surwan hoton wanda ke nuna cewa ansamu hoton daga wani shafin intanet ko dandalin sada zumunta gaba ɗaya dai hoto yana wakiltan wahalan da monoma ke fuskanta a gonaki ko kuma ƙokarin matasa wajan samar da abinci da kuma ci gaban rayuwa a harkan wanan hoto yana iya zama musali na ƙwazon matasa a harkan gona wanda ke da matuƙar mahimmanci ga rayuwar al umma

A cikin wannan hoto akwai wasu aladu da yawa a cikin wani fili ko ɗakin kiwo waɗannan aladu sun bayyana a matsayin aladu farare masu kyau da lafiyayyun jiki an ajiye su ne a wurin da ke da katanga da ƙasa me tsabta da kuma wani ɗan shimfiɗi na roba a wasu wurare wannan yana nuna cewa ana kula da su sosai kiwon aladu yana da matuƙar mahimmanci a fannin abinci da tattalin arziƙi a wasu ƙasashen aladu suna daga cikin dabbobin da ake kiwo domin nama da kuma wasu amfanin gona kamar samar da nama. Al'adu aladu na samar da nama wanda ake kira pork wanda ake amfani da shi a wasu ƙasashe domin cin abinci iri-iri na biyu akwai samar da mai ana samun mai daga jikin aladu wanda ake amfani da shi a cikin girke-girke da sauran masana'antu sannan akwai samar da takin zamani kamar yadda dabbobi ke samar da taki kashin aladu na da amfani da gona dan ƙara ingancin ƙasa aladu suna buƙatar abinci me kyau dan su girma da lafiya wasu daga cikin abincin da ake basu sun haɗa da gero, masara, dawa da sauran hatsi sharar kayan abinci kamar doya, dankali da rogo abincin da aka haɗa da sinadarai masu gina jiki domin samun girma baya ga abinci aladu na buƙatar tsabta da magungunan kariya daga cututtuka kamar su kamar su magungunan kariya daga cuta da sauran cututtukan da ke iya shafar lafiyar su a wasu ƙasashen kiwon aladu na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun kuɗin shiga ana sayar da su a kasuwanni domin nama, fatar su da sauran su da kuma yin amfani da naman su wajen yin wannan nama pork a taƙaice dai hoton yana nuna yadda ake kiwon aladu a wurin da aka tanada dan tabbatar da cewa suna da lafiya da kuma girma da yadda idan girma yadda yakamata kiwon aladu yana da mahimmanci a tattalin arzikin ƙasa da kuma samar da nama amma yana buƙatar kulawa sosai domin gujewa cututtuka da kuma kare lafiyan masu kiwon da al'adun su.

Na ce wannan kuma hoton da nike gani a nan hoto ne aka bani domin in yi bayani a kan shi wannan hoton yana dauke ne da abubuwa da yawa na ga kaman mota ne babba wadda ta ke rushi wani bene ne sama da ƙasa sannan kuma ga gayinan dai ta cigaba da aikin na rushewa ga wani mutumi nan a ƙasa kamar shi ke kula da yadda motan ke rushewa, motan ne dai gata nan mai ruwan ƙwai ba dai ta da tayoyi wadda ake kiranta da sarkin aiki wanda duk girman gini ta kan rushe shi A saman ginin ga shi nan ta fara ta dai fara kusan rabi dai da kwata ga dai nan ginin kaman shaguna ne da baƙaƙen kwanu amma dai an fara rushewa da alaman ba a cire kwanon ba da kata da katakon A hoton dai da muke gani nan ginin dai yana da girma sosai inda dai na ko ginin ne bai ma engineer ba shima dai wannan bamu sani ba ko kuma ince anyi ginin ne ba bisa ka'ida ba ga kuma can hadari da muke gani ya haɗu kaman dai lokacin damina ne lokacin damina ne ga ciyayi nan ah mai ruwan koren nan a ruwan koren su ga bishiyoyi chan ma daga baya hanyan ma dai in ma dai kasuwa ne nan gaskiya dai tana buƙatan gyara da yake kuma hanya ne dai banga an fitar da hanyar ruwa ko wani abu ba kila shine dalilin da ya sa a ke rushe wannan ko ginin ba mu sani amma dai gayinan lafiya lau mota tana aiki yanda ya kamata irin wanda ake irin motan nan da ake ce mata sarkin aiki duk girman abu tana rushe shi kuma ba tare da ba tare da ta samu wani matsala ko wani tangarɗa da zai hana ta wannan aikin ba amma gashi nan ba ma dai a kwance ba ana rushe gidan ne ko kuma in ce shaguna shagunan ba tare da an cire kwanonin ba ko kuma katakon da aka rufe abin ba kafin a abinnan in kwanonin sosai wannan dai iya shine abin dana fahimta da wannan wannan hoto in kuma da wani ƙarin bayani na gani kafin in gama yawwa itama wancan hanya ce ta shiga a bayan shima nan kaman wani gini ne irin gidan gona haka yanda na lura kenan.

A cikin wannan hoto yana nuna wani gidan kiwon kaji inda ake kiwon kaji masu yawa a cikin keji da aka jeranta su a matakai daban daban. Wannan tsari yana alaka da kiwon kaji na tsarin zamani wanda ake amfani da shi dan habaka kwai da nama. A na kiwon kajin ne a keji dan ya rage yawan motsinsu da inganta sarrafa abinci da ruwa. Kajin suna daure cikin nau'ika daban-daban, yawanci bisa girmansu ko kuma shekarunsu. Rufin karfen da ke saman yana kare su daga ruwan sama ko hasken rana mai tsanani. Wannan tsarin yana inganta samar da kwai saboda kajin ba su cika yin motsi ba. Ana yin amfani da feeder da Masu sarrafawa dan hana barna da asarar abinci da ruwa, manoma na iya sa ido akan lafiyan kajinsu cikin sauki kuma su hana yaduwar cuta. Kaji na iya fuskantar damuwa saboda rashin yawan motsi, za ka iya bukatar babban jari dan fara kiwo a irin wannan tsari. Fitar da kwai da nama da kasuwanci dan samar da kudin shiga yana daya daga cikin irin wannan tsari sannan akwai muhimmanci kiwon kaji da tattalin arzikin kasa domin rage rashin aikin yi ta hanyar samar da ayyukan yi ga mutane da dama. A takaice dai hoton nan yana nuna wani gidan kiwon kaji mai amfani da batir wanda ake amfani da shi wajen samar da kwai da nama a manyan gonaki wannan tsari yana da fa'idoji da matsaloli amma yana da yana taka muhimmiyan rawa a fannin kiwon kaji da kuma habaka tattalin arziki.

A cikin wannan hoto yana nuna wasu kayan aikin noma na gargajiya waɗanda aka ƙera daga itace da ƙarfe, ana amfani da irin waɗannan kayan aiki a gona dan aikin noma musamman wajen haƙo ƙasa shuka iri da noma amfanin gona. A cikin hoton ana iya ganin huɗu ko fiye daga cikin waɗannan kayan aiki. Sannan ana amfani da su wajen tono ƙasa cire ciyayi da haƙa ƙasa da takin zamani ko na gargajiya. Ana amfani da su ne wajen haƙo ƙasa mai tauri ko sare bishiyoyi a gona, wassu daga cikin kayan suna da dogayen sanduna suna nuna cewa ana iya amfani da su wajen tono ƙasa ko shuka iri. Amfanin da irin waɗannan kayan aikin ke yi a cikin gona. Ana amfani da su wajen gyara gonaki ana amfani da su wajen tona ƙasa dan zuba iri ana amfani da su wajen cire ciyawa da sarrafa ƙasa domin samun girbi mai kyau a wassu lokutan ana amfani da irin ana amfani da irin waɗannan kayan wajen ɓarke wajen ɓarke wajen ɓarke da ƙasa domin tona amfanin gona kamar dankali da rogo. Ana amfani da kayan aikin noma na gargajiya. Ba su da wahala wajen amfani musamman a ƙananan gonaki ba a ba kamar injuna na noma ba. Kayan aikin noma na gargajiya ba sa buƙatan lantarki ko fetir ana iya amfani da su tsawon lokaci idan aka kiyaye su. Yawancin ƙananan manoma a yankunan karkara suna sun dogara ne da irin waɗannan kayan ayyukan. Daga ƙarshe wannan hoto yana nuna kayan aikin gargajiya waɗanda manoma ke amfani da su wajen haƙo ƙasa na noma shuka iri da kuma cire ciyawa duk da cewa sun fi sauƙi a samu da amfani, suna da ƙalubale kamar gajiyarwa da rashin dacewa da manyan gonaki duk da haka har yanzu ana amfani da su sosai kauya sosai a ƙauyuka da kuma ƙananan gonaki.

a cikin wannan hoton yana nuna wani fili na gona da ake shuke shuke masu launin kore suna girma cikin tsari da aka shimfiɗa a layuka sararin samaniya yana da haske da sarari yana nuna cewa hoton an ɗauke shi ne a ranan da bata da hadari ko gajimare da yawa shuke shuken suna da ganye masu faɗi da koren launi hakan na iya nuna cewa shuka ce irin su kabewa kabeji ko kuma nau'in kayan lambu da ake nomawa don amfanin gona ana iya ganin datti da tarkacen kaya a ƙasa wanda ke nuna cewa ana iya amfani da hanyan noma da take da amfani da takin gargajiya ko hanyan noma mai ɗaurewa gonakin kayan lambu suna taka mahimmiyar rawa wajen samarda abinci da kuma samun kuɗi ga manoma yawancin manoma na dogaro da irin waɗannan gonaki don cigaba da rayuwa shuke shuken suna taimakawa wajen tsabtace iska da kuma zaizayen ƙasa wanda ke inganta wanda ke inganta ingancin muhalli ana iya amfani da magungunan kashe ƙwari da takin zamani don inganta girbi a taƙaice dai wannan hoto yana nuna gona me cike da shuke shuke wataƙila gurin kayan lambu ko wasu nau'ikan amfanin gona wannan hoton yana nuni da ingataccen numa da kuma damar da take samu da kuma damar samar da abinci mai yawa duk da haka noma irin wannan yana da buƙatar kulawa da amfani da dabarun zamani don tabbatar da girbi da kuma dan tabbatar da girbin da zai wadatar da al'umma

A cikin wannan hoto yana nuna wani hannun mutum sanye da safar aiki yana yayyafa takin zamani da wani ƙaramin ƙarfe mai launin shuɗi kusa da shukan da take girma. Shukan suna da ganye masu ƙyalli kuma ana fahimtar cewa kuma ana kula da su sosai. A bayyane yake cewa ana zuba taki ga shuke shuke domin inganta girbinsu. Ana amfani da takin domin ƙarfafa girma na shukan kare shuka daga matsaloli kamar kariyar ƙasa da gina jiki, ƙara yawan amfanin gona domin samun riba takin su yana amfani da taki mai nauʼin granular wato ƙanƙara ƙanƙara wanda ta ke nufin cewa tana iya zama takin NPK wanda ke ƙunshe da Nitrogen wato N sai kuma Posphoras P da kuma Potassium K. Waɗannan ke taimakawa wajen girman shuka sannan takin yana nuna yana ƙunshe da takin Urea wanda ke ɗauke da Nitrogen mai yawa domin sa shuka tai girma cikin sauƙi. Akwai faʼidoji sosai wajen amfani da taki a noma, domin yana inganta ƙasa domin samun amfani mai kyau yana taimakawa shuke shuke su yi girma da kyau ta hanyar samar da sinadarai masu kyau yana ƙara ƙarfin shuka domin ta je ta jure hanyoyin canjin zafi ko fari. Akwai hanyoyin da ake amfani da taki domin samun kyakkyawar sakamako. Ana yayyafa taki dai dai bisa ga nauʼin shuka da girma da take da shi, a guji yin amfani da taki fiye da ƙima domin hakan na iya lalata ƙasa ko ya haɗa ko ya haddasa gurɓacewar ruwa. A takaice dai wannan hoto yana nuna muhimmanci amfani da taki a noma domin ya taimaka wajen samun ingantaccen girbi. Amfanin taki mai kyau daidai gwargwado yana tabbatar da cewa shuka za ta iya girma da kyau kuma amfanin gona zai fi yawa duk da haka dole ne a kiyaye amfani da shi fiye da ƙima domin guje wa matsaloli irinsu gurɓacewar muhalli.

a cikin wannan hoto yana nuna wani mutum mai sanye da riga ja da safar aiki yana dasa ko kula da shuke shuke a gonar noma mutumin yana cikin farin ciki yana aiki da shuka ya maida hankali kan aikin da yakeyi a bango kuma akwai wani mutum mai sanye da riga mai launin shuɗi yana aikin noma a gefe hoton yana nuna rayuwar manoma da mahimmancin noma manoma suna kula da amfanin gonan su don tabbatar da girbi me kyau wannan yana nuni ga aiki noma na gargajiya ko kuma noma na lambu zaka iya fahimtar cewa mutumin yana gyara shuka ko cire ciyawa mara amfani yana yi wa yana yiwuwa yana dasa sabbin shukoki ko canza wasu wurare domin su girma da kyau wannan yana nuna cewa noma yana da mahimmanci a rayuwar yau da kullin don samar da abinci me gina jiki mahimmancin noma mahimmancin noma ga jama'a yana samar da abinci domin rayuwa sannan yana bayar da aikin yi ga mutane da yawa yana inganta tattalin arziƙ i ta hanyar siyar da amfanin gona sannan yana taimakawa wajen kiyaye muhalli da rage damuwar yanayi da rage ɗumaman yanayi a taƙaice da wannan hoto yana nuna yanda aikin noma ke da mahimmanci a rayuwar mutum mutumin da ke cikin hoton yana gudanar da aikin sa da ƙwazo yana nuna sha'awar aikin gona ga mahimmancin kula da amfanin gona wannan yana ƙarfafa mutum wannan yana ƙarfafa wa mutane su fahimce darajar noma da irin gudunmuwar da ike bayarwa ga al'umma

Wannan hoto yana nuna wani mutum da wata mace tare da wata yarinya suna zaune a fili mai cike da kaji, sun yi alaman suna kula da kajin ne da ke zagaye da su. Wannan yana nuna kiwon kaji a cikin yanayin fili da kuma rayuwar na masu kiwon dabbobi a gonaki. Mutumin da macen tare da yarinyan sun yi alaman suna jin daɗin lokacin su a gonar kajin, ko dai suna kula da su ko kuma suna ciyar da su. Akwai kaji da yawa da ke yawo a fili suna cin abinci kuma suna rayuwarsu cikin ƴanci. Hoton yana nuna filin daji mai koren ciyayi da kuma duwatsu a nesa wanda ke nuna cewa wurin yana cikin yanayi mai kyau. Maʼana dai wannan hoton yana nuna kiwon kaji cikin yanayi na fili inda ake bayar da kulawa ga dabbobi inda ya yi nuni da noman zamani ko kiwon kaji ba tare da rufe su a keji ba, annan yana taimakawa wajen samar da kaji masu lafiya da kuma kyawun ƙwai. Amfanin kiwon kaji, na farko yana samar da nama da kwai masu inganci sannan yana taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki ta hanyar sayar da kaji da kuma sayar da ƙwansu. Sannan yana rage fatara da samar da aikin yi ga mutane da yawa sannan yana inganta lafiya. Yana inganta lafiyar kaji ta hanyar ba su damar yawo a fili. Maʼana dai wannan hoton yana nuna rayuwar iyali masu kula da kaji a cikin filin kiwo. Hakan yana nuna yadda kiwon kaji ke taka muhimmiyan rawa a rayuwar mutane musamman wajen samar da abinci da bunƙasa tattalin arziki. Wannan irin kiwo yana taimakawa wajen samar da ingantaccen nama da kwai da kuma ba wa dabbobi damar rayuwa cikin yanayi na ƴanci.

acikin wannan hotan ana iya ganin ƙananu shuke-shuke seedling da ake dasawa acikin jakukkun plastic kokuma wani nauin buhu da aki anfani dasu a gurin shuka wa'inan seedling sunada korayan ganyaye alamaci tasuna cikin matakin girma dakuma buƙatar kulawa mahimmancin shuka wa'inan seedling a cikin jakukkuna sanya shuke shuke acikin wa'inan jakukkuna yana bada damar kulawa dasu sosai kafin adasasu ga gona kokuma wari na dindindin ya taimakawa wajan kare ƙananu tsirrai daha cangin yanayi ƙwari kokuma yawan rana da ruwan sama idan anasan motsa seedling daga gurin shuka zuwa gonan daza'a dasasu yana yuwa cikin sauki batare da lalatasu ba akwai anfani shuke-shuke ga mahalli kuma da tattalin arzƙi shuke shuke suna taimakawa wajan tace iska suna rage iskan carbon dioxide kuma suna futar da iskan oxygen da aki buƙata ga rayuwa mutun da dabbobi bishiyoyi da tsirrai suna hana zaizayar ƙasa musamman a guraran da aki famada hamada kokuma yawan ruwan sama shuka bishiyoyi ko tsirrai na iya zama sana'a ko kasuwanci mai riɓa misali shuka itatuwan daza'a shuka itatuwa da za'a badasu shuka itatuwan daza'a za'a misali shuka itatuwan zasu bada ƴaƴan itaci kokuma itatuwan da zasu iya anfani dasu a masana'antu akwai tsarin kulawa da seedling yanada mahimmanci abasu ruwa akai akia ammafa um ba fiyeda kimaba dan hana tofuwar ko lalacewa sannan ana yiya anfani da taki dan ƙarawa tsirrai gina jiki awasu lokutan ana buƙatar magunguna ƙwari ko hanyoyin gargajiya domin hana ƙwari da cutiktika ataƙaice dai wannan hoto yana nuna matakin farko na kulawa da shuke shuke kafin a dasasu a gona ko gurin da akiso shuka seedling acikin jakunkuna yanada mahimmanci wajan samun tsirrai masu ƙarfi da lafiya wanda ki taimakawa wajan inganta noma da kariyan mahalli dakuma bunƙasan tattalin arziƙi

A cikin wanna hoto ana iya ganin ganyen shuka, wataƙilla ganyenmasara ko wani nau'in amfanin gona, dawani ƙwari, namijin ƙwari ko tsutsa a jikn ganyen. Ana iya hango yadda tsutsar ke cin ganyen ganyen, wanda ke iya haifar da ɓanna ga shukar. Hannayen mutum biyu suke rike da ganyen suna nuna unda ƙwarin yake. A mafi yawan lokuta, ana a mafi yawan lokuta irin wannan ƙwarin na iya kasancewa tsutsar far'anuwan ko wani nau'in tsutsar da ke cin ganyen shukar musamman masara. Tsutsar na iya cin ganyen shuka da sauri wanda ke iya rage girbi idan ba'a dauki mataki da wuri ba. Idan ƙwarin ya yawaita zai iya lalata ganyen da kuma sassan shuka wanda ke hana shukar girma da kyau, a wasu lokutan ƙarin na iya yaɗa cututtuka a tsakani shukoki. Idan ɗwari suka, lalata amfanin gona, manoma za su fuskanci asara wanda zai shafi tattalin arzikin su da na al'umma baki ɗaya. Hanyoyin da za'a bi a magance yaɗuwar ƙwarin; Na Farko, za'a iya duba gonaki akai-akai, don gano ƙwari ko alamar cin ganye, idan an gani da wuri za'a iya magance su da sauri./ Idan yawan ƙwari, idan yawan ƙwarin ya ƙaru sosai, ana iya amfani da magungunan kashe ƙwari, amma a kula da daidaiton da ake amfani da shi, don kare muhalli da lafiyar jama'a, akwai wasu nau'ikan iri da aka gina, don jurewa ƙwari, idana ana da damar samu, za'a iya amfani da su don rage illar haka. Share ciyayi da baje gurbin shuka, a lokacin girbi. yana rage yawan irin wuraren da akwai yana rage yawan wuraren da ke, ƙwari ke ɓoyewa ko yin ƙwai. A taƙaice dai wannan hoto yana nuna matsalar da manoma kan fuskanta a gonaki, ƙwari kenan a gonaki, da ƙwari ke lalata musus amfanin gona. Idan ba'a kua da su ba za su iya haifar da mummunar asara ga manoma, da tattalin arziƙi baki ɗaya, don haka tsaro da kulawa akai-akai da amafani da hanyoyin gargajiya da na zamani, na magance ƙwari da shuka iri da ke da juriya, suna da muhimmanci wajen samun ingantaccen

A cikin wannan hoto ana iya ganin bishiyar kwakwa mai tsawo wacce ke da ganye masu tsawo da siffar fuka fukai mai zagaye. gefen saman na bishiyar ana iya hango kwakwa da ke rataye galibi suna da launin kore ko ruwan ɗorawa. Alama ce ta ba su kai ga tsufa ba. Hasken rana yana ratsawa cikin ganyen yana nuna cewa wurin yana da yanayi mai kyau ko kuma wurin da bishiyar kwakwan ya ke ke bata damar girma cikin sauƙi. Bishiyar kwakwa tana da doguwar jiki wanda zai iya kaiwa mita da dama mai tsayi tareda wani dan lankwashewa mai tsayi Ganyenta suna da tsawo kuma suna ganyenta suna da tsawo kuma suna a je a saman bishiyan inda suke yaɗuwa kamar zane. A hoton ana iya hango wassu kwakwa da ke maƙale a jikin bishiyar A na yawan samun bishiyar kwakwa ne a wurare da ke da ɗumi da ruwan sama sosai irin su yankunan bakin teku. Hoton yana nuna cewa an ɗauke shi ne a rana mai haske wanda ke nuna damar bishiyan kwakwan ke yin girma mai kyau cikin wannan yanayi. amfanin kwakwa wakwa na samar da ruwan kwakwa mai ɗan daɗi da naman jikin ta wanda ake amfani da shi a wurare daban daban. ana iya harkan man kwakwa Ana iya harkar man kwakwa daga naman kwakwan wanda ake amfani da shi wajen girki, kula da fata da kuma gashi. Ana iya amfani da shi wajen samar da zuma ko kuma kayan abinci daban daban A takaice dai wannan hoto na nuna bishiyar kwakwa mai girma a yanayi mai dumi inda kwakwa ke rataye a sama Bishiyar kwakwa na da matukar amfani ga alʼumma musamman a fannin abinci, masana'antu da kayan ado Hoton yana fayyace muhimmanci wannan bishiya ta wuraren da ake nomanta inda take zama tushen abinci abin sha da sauran amfani masu yawa.

A cikin wannan hoto ana iya hango ƙafar wani mutum sanye da wando mai launin kore da takalmin aiki yana danna shebur da kafa Ana iya ganin ƙasa mai laushi da aka fara tonowa, tona alaman cewa mutumin yana aikin tono ƙasa. mutumin yana amfani da hebur din don haƙo ko juya ƙasa wanda na iya zama wani bangare na shirye shiryen noman kayan lambu ko wani nauʼin amfanin gona. hakan yana taimakawa wajen kawar da ciyayi da haɗa taki ko wassu sinadarai dan samun girbi mai kyau. lokacin da ake juya kasa tana samu ana samun isasshen iska da ruwa wadda ke taimakawa ganyayen su girma da kyau. Haƙo ƙasa yana hana ciyayi yawaita saboda ana jefar da tushe ko iri ko irin da ɓoye a ƙasa. Idan ana amfani da takin zamani yana juyar da ƙasa yana bayar da daman haɗuwar taki da ƙasa yadda ya kamata. A mafi yawan lokuta ana fara aikin gona da haƙo ƙasa ko juyar da ita dan shirin shuka. Shebur yana daga cikin kayan aikin noma na hannu da ake amfani da su a wurare daban daban na amfanin A yayin haƙo ƙasa yana da kyau a kula da tsaftan muhalli da lafiyar maʼaikata dan gujewa faruwar wani haɗari. A takaice dai, wannan hoto yana nuna wani muhimmin mataki a aikin gona ko gyaran fili a haƙo ƙasa ana nuni da rawar da kayan aikin hannu ke takawa wajen shirya gona da yadda mutane ke wahala da ƙwazo wajen samar da abinci, wannan yana taimakawa wajen haɓaka tattalin arziki rage yunwa da tabbatar da cewa amfanin gona na girma cikin yanayi mai kyau.

a cikin wanna hoton ana iya ganin wata ƙungiya ko ƙungiya ta mutane sanye da fararen riguna fararen rigunan kaya irin na bincike ko aikin gona suna tsaye a cikin gona me shuke shuken koraye wasu daga cikin su suna durƙushe suna duba shuke shuken yayin da wasu suke tsaye kusa dasu alamar cewa ana gudanar da wani aiki na nazari bincike ko koyarwa a filin gonar ganin yadda suke sanye da kaya kamar na ma'aikatan gona ko malamai yana nuna cewa suna iya yin bincike ne kan shuke shuke ko nazarin yadda suke girma hoton na iya wakiltar horaswa ga matasa ko ɗalibai inda ake nuna musu yadda ake kula da shuka girbi ko hanyoyin magance ƙwari akwai yiwuwar suna yin aiki kamar cire ciyawa duba ingancin ƙasa ko samar da taki domin inganta girman amfanin gona um indan wannan hoton yana nuna ɗalibai ko masu horaswa yana bayyana um yadda ake koya musu dabarun noma da zamani ko na gargajiya irin wannan haɗin gwiwar yana taimakawa wajen samar da sabbin dabaru ta hanyoyin inganta amfanin gona idan ana nazarin shuke shuke da yanayin su ze taimaka wajen gano hanyoyin da za'a bi don rage lalacewar su da kuma yaɗuwar ƙwari za'a iya ganin filin da shuke shuken koraye ke girma a ciki alamar cewa an tanadi wannan guri don bincike koyarwa ko noman amfanin gona ana iya lura da shuke shuken da suke cikin layika wanda ke nuna tsari da shuri me kyau na aikin gona mutanen dake cikin hoton suna da yawa alaman ƙungiya ce suna da yawa alamar aikin rungumar juna ko haɗin gwiwa ne a cikin harkar noma idan ana um girma da kula da shuka yadda ya kamata hakan ze kawo girbime yawa bincike da huraswa kan sabbin hanyoyi na noma na iya taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki ɗalibai ko masu koyan sana'a zasu fahinci ingantattun hanyoyin noma da zasu samu ragin wahala ko kuma sanna su samu riba me yawa a taƙaice dai wannan hoto yana nuna aiki tare da mutane dake sanye da fararen kaya a gonar dake nomawa yana iya zama horaswa ko bincike a fannin aikin gona inda ake koyawa mutane ko ɗalibai hanyoyi ingantattun shuka da girbi haka kuma yana wakiltar muhimmancin ilimi da haɗin gwiwa wajen bunƙasa noma da samar da abinci ga al'uma

A cikin wannan hoto, ana iya ganin wasu mata guda uku ko fiye da haka sanye da kaya masu launi iri daban-daban Kowacce daga cikinsu tana riƙe da fartanya wadda ake kira da garman noma kuma suna tsaye a cikin filin noma. A saman fuskokinsu, ana iya ganin jajircewa da ƙoƙarin yin aiki. Daga yadda suke ɗaga fartanyarsu sama, alama ce ta cewa suna haƙo ƙasa ko cire ciyayi a gona Hoton yana nuna cewa su manoma ne ko kuma mata da ke taimakawa wajen aikin gona Domin samar da abinci ko bunƙasa tattalin arziki. Ayyukan da suke yi tare da su ayyukan da suke yi tare suna nuna haɗin gwiwa da aiki tare wanda ke da muhimmanci wajen cimma nasara a harkar noma. Mata a yankuna da dama suna taka muhimmiyar rawa a aikin gona kamar shuka iri, gyaran gona da girbi. A lokuta da dama, mata kan dogara da noma domin samun kuɗn shiga da kula da iyalansu. Idan mata suka samu goyon baya, da damar koyon sabbin hanyoyin noma hakan yana ƙara wa al'adu, hakan yana ƙara wa al'umma wadata da cigaba. Ana iya hango ciyayi ko shuka... shuke-shuke a gefe wanda ke nuna cewa wurin yana da nisa da binni. Ko kuma yana yankin karkara ne. Samari...sararin samaniya yana da wani gajimare ko haske wanda ke nuna cewa Ana yin aikin ne a rana mai yiwuwar zafi ko kuma lokacin damina. Hoton yana nuna yadda mata ke sadaukarwa da lokacinsu wajen kula da gona duk da wahalhalun da ke tattare da hakan. Duk da cewa suna amfani da kayan aiki na gargajiya, fartanya, yana yiwuwa suna karɓan sabbin dabarun noma ko hanyoyin inganta girbi. Yawan matan a hoton yana nuna cewa aikin tare ne a noma Yana sauƙaƙwa. Aikin tare a noma yana sauƙaƙawa wahala da kuma ƙara wa juna ƙwarin gwiwa A taƙaice dai wannan hoto yana wakiltar muhimmancin mata a aikin gona a aikin noma. Yana nuna yadda suke jajircewa da aiki tuƙuru a filin gona. Ayyuakansu suna da tasiri sosai wajen samar da abinci, tabbatar da wadata da kuma bunƙasa tattalin arziki a yankunansu. Hoton na nuna ƙarfin himma da haɗin kai wanda ke zaman ginshiƙin cigaban al'umma.

A cikin wannan hoto, ana iya hango wata guggun mata, sanye da kaya masu launuka daban-daban suna zaune a ƙasa. A gaban su ana iya ganin kifi da sauran kayan abinci, ko kaya da suka shimfiɗa a ƙasa. Wasu daga cikin matan suna riƙe da kwanduna, ko buhuna Wasu kuma suna da hula ko gyale a kan su, don ka re kansu daka rana. Daga yanayin da ake gani, alama ce ta cewa suna iya sayar da kifi, ko kuma suna ciniki, aikin sarrafawa da shirya kifi, domin sayarwa. Akwai yuyuwar suna tattaunawa da masu siya, ko suna chanzawa juna tsakanin kayayyakin abinci. Hoton yana nuna rayuwar mata, a wurin da ake ciniki a sarari, wanda ke iya zama kasuwa, ko bakin ruwa. Kifi na ɗaya daga cikin muhimmin abinci masu gina jiki, wanda ke samar da protein da sinadari masu amfani ga jiki. Irin wannan sana'a na siyar da kifi, yana taimakawa wajan samun kuɗin shiga ga iyalai, musamman a yankunan da mata ke taka muhimmiyar rawa wajan kasuwanci. A wurare da dama, mata ne ke jagorantar sarrafawa sarrafawa da sayar da kifi. Al'ada da al'ada aka gada daga tsofaffin kakanni. Ana iya hango ƙasa ko tabarma da aka shimfiɗa a gaban su, wanda ke nuna cewa wurin na da suƙin samun iskar rana, wataƙila bakin kogi, ko bakin teku, ko wani fili a kusa da kasuwa. Matan suna sanye da kaya masu launuka iri-iri, wanda ke ƙara armashi ga hoton, kuma yana nuna al'adun gargajiya a wurin. Hoton yana nuna yadda mata ke tsayawa da ƙwazo wajan neman na kai, da kuma da kuma ciniki yayin da bashi da sauƙi, da kowa ciniki, yayin da bashi da sauƙi. Irin wannan kasuwanci yana zama wuri na hulɗa da sadarwa tsakanin jama'a, inda ake musayan labarai, ƙarfafa dangantaka, da kuma neman riba. A wasu yankunan kifi na daga cikin manyan hanyoyin samun abinci, da tattalin arziki. Hakan yana nuna muhimmancin wannan hoto a fannin cigaban al'umma. A taƙaice dai wannan hoto yana wakiltar rayuwar mata, a wurin da ake sayar da kifi, yana nuna yadda suke gudanar da ciniki, hulɗa da jama'a, da kuma samar da abinci ga al'umma. Har ila yau, hoton yana nuna muhimmancin da mata ke dashi a fannin tattalin arziki, da bunƙasar rayuwar iyali, da kyautatawa.

wannan hoto yana nuna ƙasa me tsananin bushewa wadda ke nuna alamun rashin ruwa na tsawon lokaci ana ganin ƙasar ta fashe ta hanyoyi da dama tana samar da ɓangarorin ma su fashewa daban-daban a cikin waɗannan fashewar akwai ƙananun tsirrai koraye da ke koƙarin girma duk da yanayin bushewar ƙasar hoto yana nuna ƙasa me bushewa wanda ke iya zama sakamakon fari ko kuma rashin ruwan sama ko sauyin yanayi dake shafan rayuwar mutane da muhalli ko da yake, ƙasa tana bushewa ana ganin ƙananun tsirrai suna girma wanda ke nuna cewa rayuwa na iya cigaba ko da a cikin kowane muhalli ne ko kuma kowane mawuyacin hali hoton yana ƙarfafa muhimmancin kula da muhalli ta hanyar dasawa da hana sare-saren bishiyoyi domin kiyaye domin kiyayewar ƙasa daga bushewa idan ƙasa ta bushe haka tana wahalar da aikin noma wanda ke iya haddasa yunwa da matsananci na abinci da kuma matsalar abinci fari yana rage wadatar da ruwa ga mutane dabbobi da kuma shuke-shuke bushewar ƙasa na iya haifar da hayaƙin ƙura da ke illa ga lafiyar al'adam ɗan Adam wannan yana iya zama wata alama ta ta ɗumamar yanayi da matsalolin muhalli a taƙaice dai wannan hoto yana nuna ƙalubalen bushewar ƙasa da yadda yake shafar muhalli da rayuwar jama'a duk da haka tsirrai koraye dake tasowa a cikin ƙasa bushashshiya suna nuna alamun bege da cewa ana iya ɗaukar matakin magance matsalar

wannan hoto yana nuna wasu mata biyu suna aiki a gonar masara sun saka tufafi na gargajiya kuma suna duƙawa suna yayyafa wani abu wanda ze iya zama takin zamani ko maganin ciyawa a kan shuke-shuken gonar tana da yalwar shuka kuma a bayan su akwai bishiyoyi da filaye da filayen noma masu faɗi hoton yana wakiltar ƙoƙarin manoma wajen kula da shuka domin samar da abinci yana nuna yadda mata ke taka muhimmiyar rawa wajen noma abinci wajen noma da kuma samar da abinci hakan yana nuna cewa ana amfani da taki ko maganin shuka domin inganta girbi da za'a samu hoton yana nuna al'adar noma a yankunan karkara inda mutane ke dogaro da aikin gona da rayuwa matsaloli da kuma hanyoyin magance su matsala ta farko akwai wahalar da manomi akwai wahalar da manoma ke fuskanta wajen amfani da hanyoyin noma na gargajiya sannan akwai rashin isashshen kayan aiki kamar injin noma tasirin sauyin yanayi wanda ze iya rage yawan amfanin gona hanyoyin magance su samar da ingatattun hanyoyin noma kamar amfani da fasaha da kayan aiki na zamani temakawa manoma da takin zamani don magance shuka domin inganta amfanin gona akwai kuma inganta ban ruwa domin gujewa faruwar rashin ruwan sama a taƙaice da wannan hoto yana nuna rawar da a taƙaice dai wannan hoto yana nuna rawar da mata ke takawa a fannin noma da kuma muhimmancin aikin noma wajen samar da abinci yana kuma nuna buƙatar inganta noma domin samar da wadataccen abinci da bunƙasar tattalin arziƙi

wannan hoto yana nuna wani manomi yana fesa magani a gonar shinkafa yana riƙe da butocin feshi kuma yana ɗauke da takalmin feshi a bayan sa wanda ke ɗauke da ruwan magani gonar tana cike da korayen shuke-shuke masu kyau kuma a bayan sa akwai bishiyoyi da filin noma hoton yana nuna hanyar zamani da ake amfani da ita wajen kare amfain gona da ƙwari da cututtuka yana nuna yadda manoma ke amfani da magungunan feshi domin kare shuka daga ƙwari ciyawa da cututtuka da ke iya rage amfanin gona feshin shuka yana temakawa wajen ƙara yawan amfanin gona wanda ke iya bunƙasa tattalin arziƙi da wadatan abinci akwai matsaloli da kuma hanyar magance su matsaloli na farko yiwuwar hatsarin guba daga magungunan feshin idan ba'a kiyaye ba akwai tasirin feshi akan lafiyar manomi musamman idan ba'a saka takunkumi ko kayan kariya ba yiwuwar gurɓata muhalli idan akayi amfani da magungunan feshi fiye da ƙima akwai hanyoyin magance su kamar amfani da kayan kariya kamar takunkumi safar hannu da riga me kariya yayin fesa magani yin amfani da magungunan feshi dai-dai da shawarar masana domin gujewa cutar da amfanin gona da muhalli akwai rangwami ko tallafi daga gwamnati domin samar da ingantattun magani masu ƙarancin illa ga lafiyar ɗan Adam da muhalli a taƙaice dai wannan hoto ya na nuna muhimmancin kulawa da amfanin gona domin ingantaccen sakamako feshin magani yana temakawa wajen kare shuka amma yana da mahimmanci abi ƙaidodin lafiya ta kariya domin kaucewa ga illa ga lafiyar manomi da kuma muhalli

A cikin wannan hoto yana nuna wasu aladu acikin keji na ƙarfe, wanda ke nuna da cewa ana kiwonsa ne a cikin gonar kiwon aladu aladun suna kallon waje a cikin shingen ƙarfe kuma yanayin wajen yana nuna cewa ana kiwonsu ne don kasuwanci ko amfanin gida hoton yana nuna kiwon dabbobi musammman aladu, wanda akeyi domin samar da nama da sauran kayayyakin amfanin gona ana iya fahimtar cewa ana kiwon aladu a cikin keji mai tsari wanda zai iya zama hanyar kula da tsafta da kiwon lafiya kiwon aladu yana daga cikin samun hanyoyin kuɗin shiga a ƙasashen da ake cin naman aladen akwai matsaloli da hanyoyin magance su kamar cunkoson alade akeji idan wuri yake idan wuri ya cunkushe, hakan zai iya janyo matsalar lafiya ko cuta tsafta dole a kula da tsafta wurin kiwo don gujewa yaɗuwar cututtuka kyautata yanayin kiwo idan ana kiwo idan ana kiwon aladu don kasuwanci yanada kyau a samr da ishasshen sarari da kulawa ta likitan dabbobi a taƙaice dai wannan hoton a taƙaiceda wannan hoton yana wakiltar rayuwar dabbobi a gonar kiwo yadda ake kula dasu don amfanin abinci ko kasuwanci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

Wannan hoton yana nuna wani namiji da wata mace a gonar noma suna tattaunawa matar tana riƙe da sanda alamar cewar tana aikin gona yayinda utuin ke riƙe da wani na'ura wataƙila waya ko na'urar kimiyya, yana nunawa matar wani bayani hoton yana nuna wani yanki mai girma na shukar amfanin gona wanda ke nuna mahimmancin noma a rayuwar jama'a namijin yana riƙe da wata na'ura, wanda zai iya wanda za'a iya nunawa cewa yana bawa matar shawarwari ko bayanai masu mahimmanci gameda shukar da takeyi na'urar dake hannun mutumin na iya akaƙanta afani da fasahar zamani wajen taiakwa manoma don inganta nomansu yanayin yadda suke tattaunawa yana nuna haɗIn kai da fahimtar juna tsakanin mutanen da suke noma yana nuna yadda fasahar ke taimakawa manoma wajen inganta ayyukansu yana bayyana irin rawar da mata suke takawa a ɓanngaren noma sannan yana nuna mahimmancin ilimi da shawarwari daga manoma don inganta aikin noma a taƙaice dai wannan hoto yana wakiltar ci gaban noma da haɗin gwiwa tsakanin fasaha da aikin gona don samrda yawan amfanin gona da kuma haɓɓaka rayuwar manoma

Wannan hoto yana nuna wani mutum dake sanye da kayan gargajiya yana yin wani abu mai alaƙa da al'ada ko biki mutumin yana zuba ruwa daga kwano a ƙasa wanda ke iya zama wani nau'in al'adar gargajiya mutanen dake cikin wannan hoto suna sanye da tufafin gargajiya wanda ke nuna al'adarsu da kuma yadda suke girmama al'adun nasu yana yiwuwa wannan wani biki ne ko wani irin al'ada daa ake gudanarwa a wani wuri na Afrika yawan shan ruwa yawan, yawan ruwan dake zubowa daga ƙasa na iya nufin nau'in al'ada na iya nufin nau'in al'aadarsu kamar addu'a albarka ko ko sadaka ga al'a ko sadaka ga al'adar mutanen dake gudanar da bikin ana gudanarda wannan al'ada a waje tareda wasu mutane a bayansa hakan na iya cewa akwai mahalarta da kuma masu sauraro hoton na iya nuna wata ƙabila a Afrika wacce ke amfani da ruwa a matsayin wani ɓangare na buƙatarta hakan na iya nuni da girmamawa ga mabuƙata hakan na iya nuni da girmamawa ga magabata ruhi ruhin ƙanƙani ko bikin shiga wata sabuwar rayuwa a wasu al'adun, zuba ƙasa a wasu al'adun zuba ruwa a ƙasa yan nufin albarka ko addu'a ga Allah ko ruhin iyayenmu da suka rigamu gidan gaskiya a taƙaice dai wannan hoton yana nuna al'aadar wata ƙabila a Afrika wacce ke amfani da ruwa a matsayin wani ɓangare na buƙatarsu

wannan hoton yana nuna lalacewar ƙasa sakamakon yoyo da zaizayar ƙasa wannan hoton yana nuna lalacewar ƙasa sakamakon yoyo da zaizayar ƙasa ana iya ganin ƙasa mai launin yashi da ramuka masu zurfi da ruwan sama ko iska iska haka a gefe Kuma ana iya ganin ciyawa da wasu tsirrai Amma ba a sashin wurinda amma ba'a sashin wurinda ya lalace ba domin wurinda ya lallace babu tsirrai ko ɗaya ɗaya abunda ke jawo wannan matsala akwai ambaliya da zaizayar ruwa, ruwa mai gudu yana haka kasa yana wanke laka da yashi yana haifar da zurfi da Kuma faɗin ramuka akwai rashin ciyayi Idan baʼa dasa bishiya da ciyawa dake rike kasa ba sai ta zama mai saurin zubewa girmama birane da lalacewar bototon ruwa a wurarenda ake yawan gine gine ko Kuma bada gudunmuwan ruwa mai kyau ruwan ruwan kan haka kasa sannan Kuma ya haddasa irin wannan lalacewar illolin wannan lalacewa zasu iya durƙusar da filaye Idan haka ya cigaba Idan haka ya cigaba zai iya haddasa rugujewar gidaje sannan akwai rage albarkar kasa taki da sinadaran da ke ƙasa ta iya yuwuwa su salwanta tasirin ruwa marasa kyau Idan ruwan ya taru a irin wannan wuri zai iya zama matsala ga muhalli ko lafiya a taƙaice dai wannan hoton yana nuna muhimmancin tasirin ambaliya da rashin kyakkyawan anfani ga ƙasa da kasa ana buƙatar shuke shuke da kuma Kuma ragewar magudanan ruwa daban daban da Kuma dabarun kiyaye kasa domin daƙile matsala

Wannan hoto yana nuna akuya dake kwance a cikin wani ɗakin kiwo da aka shinfiɗa ciyawa ko busasshen itace mai kamada hai, akwai akuya mai dogon gashi kwance cikin daƙin kiwo. Ɗakin yana da bangon katako yana nuna cewa yana iya kasancewa wani rukunin kiwo a gona ko wurin kiwon dabbobi. Akwai abinci ko ruwa a wani abu dake rataye daga saman katakon. Wannan hoto yana wakiltar kiwon akuya wanda keda matuƙar mahimmanci a noma da kiwon dabbobi. akuyar tana daya daga cikin dabbobi da ake kiwo domin madara, nama da fata, kuma sunada muhimmanci a al'adun wasu yankuna. Akwai yiwuwar akuya a hoton tana hutawa koma tana gab da haihuwa saboda yadda take kwance. Muhimmancin kiwon akuya; tattalin arziƙi, kiwon akuya na samar da ƙudin shiga ta hanyar sayar da madara, nama ko fatar su. Abinci da abinci mai gina jiki; madarar akuya tana da sinadarin gina jiki masu matuƙar ampani ga lafiyar mutane. Ɗorewar noma; akuya na taimakawa wajan inganta harkar noma domin ana amfani da bayan domin ana amfani da bayan pitsari da bayan gida da da da bayan gida ɗinsu a matsayin taakin zamani. A taƙaice dai wannan hoto yana nuna muhimmancin kiwon akuya a harkar noma da tattalin arziki, kiwon akuya na ɗaya daga cikin hanyoyin da ake dogaro dasu wajan samar da abinci da kayan ampani na gona.

Wannan hoto yana nuna wani yankin aikin noma inda aka sarrafa hayaƙin rake ko kuma busasshiyar ciyawa wacce akayi amfani da tracta ko kuma trailer tracta mai launin kore tana ɗauke da na tana ɗauke da na'urar ɗaukan kaya a gaba wanda yawanci ake amfani da shi dan loda dan loda dan loda ko sauke kaya masu nauyi kamar wannan busasshiyar ciyawa da ke kan trailer. A cikin hoton ana iya ganin cewa an loda wannan busasshiyar ciyawa cikin tsari mai ƙyau inda aka shirya shi a cikin nau'in balabalai kuma an ɗau kuma an ɗauresu kada su paɗi yayin sarrafawa. Wannan yana nuna cewa ana gudanar da aikin noma cikin tsari da amfani da fasahar zamani. A bayyane nake cewa wannan gonar tana cikin wani wuri mai faɗi inda filayen noma suke yaɗuwa a kusa, hakanan ana iya lura da wasu bishiyoyi a nesa wanda ze iya nufin cewa yankin yana da wasu shuke-shuke ko kuma ana yin noman hadaka. Halin girgije a sama na iya nuna cewa akwai hadari ko kuma ana shirin yin ruwan sama wanda keda matuƙar muhimmanci a aikin noma, ruwa yana taka muhimmiyar rawa wajan nemann wajan noman anfanin gona a kuma kula da lafiyar ciyayi da dabbobi. A taƙaice wannan hoto A taƙaice wannan hoto yana wakiltar daya daga cikin muhimman ɓangarori na aikin noma girbe-girbe da sarrafa kayayyakin amfanin gona. Yin amfani da tracta da trailer yana sauƙaƙawa wur yana sauƙaƙawa wajan aiki, yana taimakawa manoma su riƙe su riƙa motsi da kaya daga gona zuwa wuraren ajiya ko kuma kasuwa cikin sauki, wannan yana nuna yadda fasaha da cigaban zamani suka taimaka wajan bunƙasa noma da rage wahalhalu a cikin aikin noma.

Wannan hoto yana nuna wata babbar motan ɗaukan kaya traila wadda aka loda wa kayan ampanin gona musamman tumatir da wasu kayan lambu. kayan ampanin gona musamman tumatir da wasu kayan lambu. Tana tapiya akan wata hanya a ayankin kankara a gepen hanya a gepen hanyan akwai pilayan noma masu yalwa da shuke-shuke. Suna bada ƙyaƙyawan kallo na na yankin da keda albarkar ƙasa. Motar dake cikin hotan na ɗaukeda kayayyakin ampanin gona da ake kaiwa kasuwa daga gonaki. Wannan yana nuna irin yadda ake ampani da manyan motoci wajan ɗaukan kaya da wajan sarrafa kayan abinci daga yankunan noma zuwa birane ko kasuwanni. Timatir, da wasu kayan lambun dake cikin trailan na daga cikin ampanin gonan da ake sarrapa su cikin gaggawa domin kasancewar sa domin kasance sabon a kasuwa. Hoton yana nuna filayen noma masu ƙyau da launin kore wanda ke nuna cewa yankin yana da albarkan noma da kuma isasshen ruwa ko damina, a wasu yankunan irin wannan filayen na iya zama wani shahararran yanki na noman tumatir, bark barkono, albasa da sauran kayan lambu. Sapar kayan amfanin gona yana taka muhimmiyar rawa wajan bunƙasa tattalin arziki domin yana haɗa manoma da masu sayan kaya a kasuwa, hakan yana taimakawa wajan rage bamar kayan amfanin gona. Musamman waɗanda ke da saurin lalacewa kamar tumatir da kayan lambu, hakanan yana da yana bada damar wadatar abinci a yankunan da basu da noma a yankunan da basa noma. Motar tana tapiya akan wata hanya dake da ƙyau amma hakan na iya chanzawa idan an shiga yankunan da basuda ingantaccen hanyoyi. Ƙyaƙyawar hanyoyi na taimakawa wajan rage wahalar da em wajan rage wahalhalu da rage asara kayan ampanin gona a cikin kayan ampanin gona a lokacin sarrafawa. A taƙaice dai wannan hoto yana wakiltar muhimmanci ɓangare na aikin noma da sarrafa kayan amfanin gona wato A taƙaice dai wannan hoto yana wakiltar muhimmanci ɓangare na aikin noma da sarrafa kayan amfanin gona wato sarrafa kayayyakin da ake girbi da kuma shukawa. Sannan da jigilar su zuwa kasuwanni. Ingantacciyar hanyar sufuri tana da muhimmanci wajan tabbatar da cewa kayan abincin sun isa kasuwa cikin inganci wanda ke amfani ga manoma. Ƴan kasuwa da kuma masu saye wannan yana da matuƙar tasiri a fannin tattalin arzikin noma da wadatar abinci na al'umma.

wannan hoto yana nuna wani yanki na gonar furrai ko lambu inda ake shayar da tsiri da ruwa ana iya ganin wani hannun mace ko mutum da ke riƙe da bokitin shayar da ruwa me launin kore yana zuba wa furannin ruwa a bayyane yake cewa ana ƙoƙarin kula da lambun ne domin domin furannin su girma sannan kuma suyi kyau duk wani shuka yana buƙatar ruwa domin ya rayu da girma cikin ƙoshin lafiya ruwa yana temakawa shuke-shuke wajen samun sinadarai da suke da buƙata daga ƙasa a irin lambun da ke cikin hotan ana amfani da bokiti me baƙin rariya wanda ke fitar da ruwa kamar ruwan sama hakan yana hana shukas samun yawan ruwa da ze iya lalata ta furannin da ke furannin da ake shayarwa furannin da ake shayarwa a nan suna kama da sunflower saboda launin su me haske ne da nau'in ganyen su waɗannan furanne na buƙatar wadataccen ruwa da kuma hasken rana domin suyi kyau ana shuka irin waɗannan furanne domin ƙawata muhalli samar da iska me kyau ko kuma amfani da su wajen samar da zuma ana iya ganin cewa lambun yana cikin wuri me kyau da kuma yalwan bishiyoyi da korayen shuke-shuke a bayyane yake cewa ana gudanar da aikin sha ana gudanar da aikin shayarwa da kulawar tsirrai cikin waɗannan muhalli da kyau ana iya cewa yana kusa da wani gida ko wani wuri da mutane ke zama kasancewar ana iya hango wasu gine-gine a bango kiwon kiwon lambun na daga cikin ayyukan da ke kawo jin daɗi da natsuwa ga me yin sa yana temakawa wajen inganta lafiyar muhalli rage hayaƙi da kuma samar da sabbin iska yana kuma bada dama ga mutane su shuka abinci ko furanne domin ado da kuma kasuwanci a taƙaice dai wannan hoto yana nuna muhimmancin kula da lambu da shayar da su da shayar da shuke-shuke wanda ke temakawa wajen girman tsirrai cikin ƙoshin lafiya ayyukan lambu ba ba wai kawai suna kawo kyau da jin daɗi ba har ma suna da fa'idodi da dama ga muhalli ga lafiyar ɗan Adam wannan yana nuna wani ɓangare na aikin noma na zamani da kulawa da shuke-shuke domin cigaba da rayuwa me kyau

wannan hoto yana nuna wani yanki na gonar kankana inda ake iya ganin wata kankana me launin kore me ratsen duhu a saman ƙasa tsirrai da ke kewaye da ita sun bushe ko kuma sun fara mutuwa wanda ze iya nuna cewa kankanar ta kusa girma ko an bar shukar da yawa ba tare da isashshen ruwa ba kankana tana daga cikin ƴaƴan itatuwa masu ɗauke da ruwa me yawa kuma tana girma a kan ƙasa cikin nau'in shuka dake yawo ana shuka kankana a yankunan da ke da ɗumi ko zafi domin tana buƙatar hasken rana sosai dan girma da kyau a wannan hoton ana iya cewa an shuka kankana a wata gona inda aka yi amfani da robobi ko wani abu don rufe ƙasa domin rage ciyayi da kare da kare danshi a cikin hotan ana iya hango cewa yawancin rassan kankanar sun bushe hakan na iya nuna cewa an kusa girbe ta ko kuma ta fuskanci rashin ruwa me yawa idan kankana ta gama girma rassan ta kan bushe a hankali yana nuna cewa ta shirya dan girbi kankana tana ɗauke da ruwa me yawa wanda ke temakawa wajen shayar da jiki itace ita ce ita ce ɗaya daga cikin ƴaƴan itatuwan da aka fi ci a lokacin zafi saboda takan sanya sanyaya jiki har ila yau tana ɗauke da sinadarin vitamin A da kuma C waɗanda ke temakawa wajen kiyaye lafiyar fata da inganta garkuwar jiki a taƙaice dai wannan hoton yana nuna wani yanki na gonar kankana inda wata kankana ta girma kuma tsiro da ke kewaye da ita ya bushe ko ya kusa ƙarewa wannan yana nuna cewa lokacin girbin kankanan ya kusa ko kuma shukar ta fuskanci matsalar ruwa kankana tana ɗaya daga cikin manyan ƴaƴan itatuwa masu amfani musamman a lokutan zafi saboda yawan ruwa da ke ɗauke da shi da kuma sinadarin da ke ƙara lafiya

wannan hoton yana nuna ƙudan zuma guda uku (3) dake manne don hutawa a ƙarƙashin wata bishiya wannan na iya zama wani hali na hutawa tattaruwa ko saduwa a tsakanin su ƙudan zuman na ƙudan zuma na daga cikin ƙwari masu mahimmanci a duniya musamman wajen aikin pollination wanda ke temaka wa shuka ta haɓɓaka ƴaƴan itatuwa suna samar da zuma wanda ke da matuƙar amfani ga lafiyar jikin ɗan Adam wasu nau'ikan ƙudajen zuman sukan iya rayuwa tare a cikin gida wasu kuma su kan zauna a waje su su kaɗai ƙudan zuma uku ne ke manne a jikin reshe suna iya kasancewa suna hutawa ko kuma suna jin daɗin ɗumin rana wannan na iya zama hali na kariya daga sanyi ko wata al'adar halittar su da ba'a sani ba yanayin hoton na nuna su a fili wanda ke nuna cewa suna rayuwa a waje dan ke da suna rayuwa a wajen da ke da tsirrai da furannai suna temakawa wajen pollination wanda ke ƙara yawan amfanin gona da haɓɓaka tsirrai rashin ƙudan zuma ze iya rage yawan kayan amfanin gona da za'a girba wanda hakan ze iya haifar da matsala a duniya ana buƙatar kare su daga guba sare bishiyu da canjin yanayi domin su cigaba da rayuwa a taƙaice dai wannan hoto yana nuna ƙudan zuma a cikin yanayin su na halittar su muhimmancin su a duniya da kuma yanayin girman su kuma yana da kyau a kiyaye su domin cigaba da samun amfani daga aikin su na pollination da samar da zuma

wannan hoto yana nuna wani darasi ko taron ilimantarwa da ake yi a waje kusa da gonar masara akwai wani mutum dake tsaye yana koyarwa ko bayani yana riƙe da takardu mutane da yawa suna zaune akan kujeru suna sauraron bayanin da ake yi suna da littattafai da kuma alƙalamin rubutu a hannun su akwai gona cike da shukar masara agefen su wanda ke nuna cewa darasin yana iya dangantaka da noman masara ko aikin noma mutanen da ke zaune suna sanye da takunkumin fuska wanda ke nuna cewa hoton na iya kasancewa an ɗauke shine a lokacin da ake bin dokokin kariya daga cutar COVID19 hotan na iya nuna wani horin manoma kan noman zamani amfani da takin zamani ko kuma hanyoyin inganta amfanin gona yana iya zama shirin ilimantar da matasa domin koya mu su sana'ar noma da kuma dabarun kula da gonaki hakanan yana iya zama wani shirin tallafi daga wata hukuma ko ƙungiya da ake temakawa manoma muhimmancin horo a noma yana temakawa manoma su fahimci sabbin fasahohi dan su inganta noman su yana iya ƙara yawan amfanin gona da rage asarar gonaki horon noma na temakawa wajen bunƙasa tattalin arziƙi da samar da abinci me yawa a taƙaice dai wannan hoto yana nuna darasin noma ko horon ilimi da ake gudanarwa a fili kusa da gonar masara wannan na wannan na da matuƙar muhimmanci wajen ilimantar da mutane game da ingancin noma da kuma dabarun ƙara yawan amfanin gona